Basaani bali mwitala balikhubanga bapanisa tsingafu mutwela ali ambi ni'tsingafu abandi bali khutima tsindulo babone nga baamba ingafu indala ikhakunya iyashe taa

Buyusi oba ikhobe yaninile yekhale khusisala khungaki yekhale khulusokya lutwela yetikiyiye khulundi inyuma yalolelele luwande lwataayi

Umusawu alikhuba nga anjanjaba umulwale alikhuba nga amupa imbisho khwiyi oba khwibeka

Kamakhongolo oba kamato kalikhundulo khwekametsi waliwo imbwa ili khuba nga'ikendelawo ne'mbawo umundu yesitsana khumakhongolaka bakawakha kosi iranjii indwela kametsi kaali lwataayi Nako kamakali kamene khakinji nakho ndi lwataayi lwo

Kametsi kalikhuba nga katimila mumabale kekha kametsi Kano kamashangaki Kali khukhwikha shamwalo khundulo khulikho kumusiru ni bitsaakha Kali kametsi kamamiliyu nenga katimila mumabale

Bakhaasi bemile atwela basanyukhile bamemakile babaana khu mikongo, babowa bipangiri mumiilo ni i'murwe basanyukhile basyilile tawe bali atwela

Shirimba shilimo tsintsu tsindeyi tsetsigorofa shilimo abantu balikhujenda shilimo tsimootokha tso tsemikhile luwande lwatso

Kyimikhono kyibili mutwela kwo'mwana umufiti kukundi kwo'mundu umukhulu kya'ambanile mukhoono kwo'mwana bakufumbilekho inanga

Umusaani, wabele nga a'kendakho ni gari arangilakho khubashe wakwarire i'ngofila i'mbesemu ni bilaato mu bikeele, ali khusindikha i'gali yewe, babandu babili bamulondelekho e'nyuma, abandi bemele khundulo khwe'lukudo bamulolele

I'nzu i'ndeyi yaran.. yayaranikhakho, bakyombekhela kamatafali, bachikulila bunyaasi ili musiiru lwataayi a'asi iwo waliwo tsi'nzu tsitsindi bisaala bilikawo ni bunyaasi a'asi buliwo

I'bano babana, babana bano baliko bali khubanga babawakha babamiliyisa mumoni bawakhamo buulayi basanyukhile babandi bali khukyenda ni batsa ne ubawakha wakwarile inkofila imbesemu.

Abandu balikhu balikhuba nga balya bilyo ano babandu bano balinga bakhulu ni babana batiini bekhale mu'line babotokhelele atwela balikhubawa buli'mundu Abe ni'saani yewe

Nabukubo bamubyala khuparingo khundulo babyalakho kumuchele tsinzila tsili mu nabukubo tsibiriramo nakwo tsitsawula tsi'line tsa nabukubo

Shiwukha shabelenga shimikha asi sharere mumunwa asi sili ni sitsyeke shanabinjari shiwukha sino silikho butsintsiriba

Umusaani yuno wekhaale khupikipiki i'nyuma wewe waliyo babandu khaboosha bibyuma bali khuba nga boosha bibyuma bakhola kimilyango, bitanda, kamadinisa ne bibindi, i'nyuma wawe waliyo i'nzu yanabinzali ni i'nzu i'kindi a'taayi iye gorofa

Hano waliwo tsintsu tsitaru tsinzu tsino tse bunyaasi ela batsibumba wano waliwo lugyewa ne akari we tsintsu itsyo waliwo bisaala amala shanjelekha waliwo shirimba shilimo tsintsu tsimiliyu tsigorofa

Binywinywi bubili bwemile khukhasaala kha khatini musiru aasi wabwo waliwo bunyaasi bubwoomu, bulikamo bunyaasi bulala bufwiti bubuli bubisi

Umundu wabakaale musyikalabo wawambile tsimwaanyi, tsindurumbu ni tsindobe. Umundu yuno ali wabakaale syikalabo.

Umukhaasi ali khulyaato ali khuba nga a'mbusa kamatunda khumeetsi, wakwalire i'ngofila khumurwe, lilyaato lilindi lyamulilwanile a'taayi.

Hano lujinji bisaala bilikho tsintsu tsilimo kamatoore shatayi likulu inyanga yebisile mumafumbi yakholele khatse hangakyikho irangi ya nabitsali.

Umwoshi we bibyuuma ali khubanga wosha bibyuuma atwela abigata hatwela ali khurambisa gamasanyalaze wagwarile inanga iwanga tsingato tsimaali tsilimo buwanga imbale imali ni khofila khumurwe imbesemu.

Babandu abafuga tsipikipiki bali aa' bekhaale atwela, khupikipiki tsawe i'nyuma, wawe, waliyo i'nzu isi bawakha e'rangi yanabinzali i'ndala babimbamo I i'ngubo mulyango, I'chindi kumulyango kumwikule, mbamo shesi babimbamo taawe

Abandu bane bali khumakhongolo gabili oba gamaato gabili ne gagandi gabelenga gemika handulo awo nebano bafanile baali khukhwingila mumetsi batse balobe tsingeni

Umusaani ali khuba'nga a'chendela mwibanga nga e'nyayisa bisaala bitaaru wasamile mukhanwa wakwalire i'mbaale mali ni ngofila e'mali ni saati i'waanga

Ilyaato liboofu ili kendela khumeetsi lisuta bibindu lyabele nga litsa limikha a'ambi ni nzu a'tsi'nzu tsingali tsitsili khumeetsi

Basani babili bakulisa bikulwa nga tsinyanya, bitungulu, ah butunda, kimintsugwa bekhale atwela balikhuba nga ni'babikulisa

Intsu yesi bombekhela bunyaasi ukhwama haasi pakha khungaki intsu yino inyuma waliyo bisaala ni intsu igindi lotayikho isi balikhuba nga ni bombekha kamatore nako kali inyuma we intsu iyi ni khano khundulo waliwo intsu igindi iye bunyaasi ifanana inga yi.

Imootokha ijeesa babandu babalambula ilikhubanga ijendela mwisiru yesi bisolo biba bunyaasi bwaleya ataayi waliyo bisaala itaayi inyanga ilikubanga nigwa yakyusile ni rangi ili yenabitsali

Umwaana umufwiti wemile a'ambi ni kamanda lilowo lili i'nyuma wewe kamanda kabakho a'taayi babandu bakhulu babili bekhaale a'taayi, umwaana ali khubabire a'burangisi, a'ano waliwo kharebe a'taayi waliyo shipande ni litoore

Abana babili bali khuchewa balikhukhwayisa tsingafu bunyaasi khuchewa khuno bulikho bukaali bubwene lwataayi waliwo bisaala nibitsakha tsingafu tsili tsimali nikindi i'wanga

Abana basoomi bekhale khumbawo oba khutsi desk balolelele iburangisi basutile kimikhono mungakyi nga balikhusoma balikhuwayo isi birebo byesi baba nga babarebile balikhuwayo shekhukhwilamo

Babandu bataru bakhaasi babili numwaana mutwela bali khuba'nga bachenda bela'ingo umukhaasi umulala wa'ambile owmana, wamemile ukundi khukongo wetyukhile tsingu ukundi ali khuchenda busa

Itsofu, tsitsofu tsibili tsili muusiru, ndwela yatarire khu maru ikindi yabimbile kamaru, tsaleyesile kiminwa tsyekhisile mu- muna mu bunyasi.

Likari likari lino lilikho irangi i'mbesemu yanabinzali lilikho kimipila lilikho ni kamadala kakanina mwikari lyabakho kumulyango likari lino lya'parkinga musiiru aliwo bunyaasi ni sitsakha she bisaala i'nyuma walyo

Abandu, babaana bali ni umundu umukhulu, benyaaya kumupila. Babaana bano bakwara tsinaanga tsye khukhwinyaa kumupila tsimbesemu, umulala wakwara iya blue bali khuba nga batsa khuba nga benyaaya kumupila.

I'kanisa imboofu imbotokhelele bakyombekhela bibyuma khukhwama asi paka khungaaki, ibyuuma bino bileyi.

Imbusi iye mugyewa ilinda lugoosi imbusi yino bagira khumapeesa ga Uganda inyuma we imbusi iyi waliyo bisaala wabayo nibyobu ni bibisile.

Ano yesili bakulisila inyama, umusaani ali mukari ali khuba nga areme nyama, ukundi ali bulaafu ali khubolela uwemukari i'nyuma yesi akana namuremele

Umukhaasi wamemile umwana khu kongo wasutile bupapula oba bufweela wekhaale khu pikipiki, umusaani wasambile asi sikyele ali khutsa khuba nga amufuka

Kanyunyi khanabitsali khamaliya imunwa khabelenga khemikha khubisaala khemikhile khushisaala kalolelele luwande lwatayi.

Umusaani wakwarire tsinanga tsimali ni waanga wabibile i'moolu ni munwa warelikho e'ngofile mali wabele nga ekulawo kumulyango emikha mulyango, walolelele i'burangisi wewe

Ingafu yemile akari e'luguddo ni inzu khundulo khwe'luguddo niyo isi imile nga ili akari e'luguddo ni inzu, inzu yino iye gorofa ilikho bubesemu ikindi ili asi ayo